Ennyanja eyeetooloddwa ebiyinja era ng'ennyanja eno waliwo n'ebiyinja eby'omu ebiri mu mazzi ng'era amazzi gazzi gaakubyeko era nga galaga gabuuka mu bbanga ennyanja eno waliwo n'obuyumba obuliwo obugirinaanye ng'era obuyumba buno buyina langi enjeru nga waliwo n'olusozi oluwanvu eruli emabega w'obuyumba buno.

Ekimuli ekirungi okuzaama ng'era ekimuli kino eno kiyina obumuli obutono obukiriko nga wamu bwe bukola ekimuli kino eno ekinene, nga waliwo n'obuwuka n'ekiwuka ekinene nga byonna biri ku kamuli kano eno era ng'akamuli kano biraga biyina ekintu eky'enjawulo kye bikafunamu.

Abantu ab'enjawulo era ng'abantu bano bayina ekintu kye bali mu kuwuliza nga bambadde engoye enjeru ssaako n'engoye ezimu enzirimu ebiddugavu ng'era mulimu n'abamu abambadde engoye eza kiragala era ng'abantu kuliko emabega abali mu kkuba eŋŋoma nga mu maaso waliwo abavubuka abali ku busubi nga bayina ekintu kye bali mu kuwuliza nga kw'otadde n'ababaddiridde emabega abawanise emikono nga be bakyala.

Ekiwuka ekitategeerekeka bulungi era nga kiyina ebyoya bibiri ne langi bbiri, enzirugavu ssaako n'eya kipaapaali era nga kiri ku kimuli ekimuli kino eno ekimuli si kinene nnyo kubanga ekimuli kino kiyina obumuli obulala obuliko obutono bungi nga bwonna bukola ekimuli kimu.

Ekkubo erya kkolaasi ng'era ekkubo lino eno ku ludda lwalyo waliwo owa bbooda asimbyewo ng'owa bbooda ono ayambadde empale eyagala okufaanaganako enzirugavu, ng'aweese omukyala nga n'omukyala alina omwana ku mugongo. Oomukyala akutte akaveera akalina langi eya kiragala era nga ku ludda luno eno ewalinaanye owa bbooda waliwo n'omwana alina by'abikkira mu matundubaali.

Ekifo eky'enjawulo era ng'ekifo kino kyagala okufaanaganamu ekifo ewasinzibwa era ng'ekifo kino eno kyasiigibwa langi eyagala okufaanaganako eya kitaka, nga wabweru waliwo omuti ogwambuka waggulu era nga wansi waliwo omuddo era waliwo n'obuntu obulinga obuti obuto, ng'era byonna bya kiragala era nga n'ekifo kino eno kiyina akasaalaba waggulu ku bbaati.

Abakyala babiri era nga bakyala bano bakuluko mu myaka nga bali mu kutambula nga bonna bwe bamwenya ngo bombi basibye ebitambaala ng'omu yeetisse akasawo ak'akakutiya nga mulimu ebirimu nga we bayita waliwo ebikajjo nga kw'otadde n'ebitooke n'ennyumba.

Omwala ogutambuza amazzi era ng'omwala guno eruuyi n'eruuyi waliyo ennyumba era ng'omwala omwala gu guno guyita mmakkati wa nnyumba zino era nga ku luuyi olumu waliwo akatooyi si kasereke era nga kaliraanye ennyumba ensereke waliwo ne we bayiwa bikasasiro ne bikasasiro byennyini weebiri waliwo n'omusajja ava engulu kweyo sayidi eriko akatooyi era ng'ali mu kuserengeta wansi omwala gye guserengeta era ng'omwala guno gulimu n'amazzi amatonotono agalegamyemu.

Abantu babiri abayina we batudde era ng'abantu bano bonna batunudde mu bifo bya njawulo newankubadde nga batudde babiri nga n'enjuba yagudde dda nga n'obudde butandise okuvaako ensonyi.

Ekifo eky'enjawulo era ng'ekifo kino eno kirinaanye kye bayita obusozisozi ng'era eno wansi waliwo amayumba agaazimbibwawo agayina langi eyagala okufaanaganako gye bayita enjeru nga mu luggya lw'amayumba gano waliwo amaato agasimbiddwawo era nga gayina langi eya bbululu.

Omusajjja ayambadde essaati eya bbulu n'empale eyagala okufaananamu enzirugavu era ng'omusajja ono akutte akaguwa aka bbulu, w'atudde walinaanyeewo ekitimba ekiringa kyagala kiyina langi era nawo langi ya bbulu waliwo n'ekiguwa era ekirala kiyina langi enjeru era nga waliwo n'omusajja omulala amuyimiridde mmaaso ayambadde essaati enzirugavu eyina ne langi eya kyenvu.

Omulenzi nga muto mu myaka era ng'omulenzi ono alaga ayina ekintu ky'atunuulidde eky'enjawulo, era ng'ayambadde n'essaati eyina langi etategeerekeka bulungi, omulenzi ono ng'akutte ku katimba akaalukibwa mu miguwa era nga tetumanyi kasiba ki, tetumanyi kakola ki wabula ng'akatutteko bukwasi.

Ebita bibiri eby'omwenge era ng'ebita bino babitambulizaamu omwenge era babiterekamu n'omwenge era ng'ebita bino binene bulungi okuzaama nga ebita bino eby'omwenge ekisoose mu maaso eno bakitadde ku nkata gye bakoze mu kyayi ate era nga bakyetoolozza n'olulagala nga bakisibyeko n'ebyayi ebyambuka waggulu ssaako n'ekita kiri ekyokubiri nakyo bakisibyeko ebyayi.

Ekifo eky'enjawulo era ng'ekifo kino kirina oluggya olulungi era olunyirira obulungi ng'ekifo kino waliwo ennyumba eyazimbibwa n'essubi era ng'ennyumba eno erinaanye emiti ku ludda n'oludda era nga waliwo n'emiti emirala egiriko ewala egyesuuliridde.

Ekisenge mu ddwaliro ng'era ekisenge kino kirimu ebyuma eby'enjawulo ebikozesebwa abasawo okusobola okulaba ng'obulamu bw'omulwadde babukeberakebera buli ddakiika na buli ssaawa eyitawo era ng'ekifo kino eno kyateekebwateekebwa bulungi nnyo era nga kinyirira okuzaama.

Amaato ag'enjawulo era ng'amaato gano eno gali ku nnyanja nga kwe gasimbiddwa, ng'era amaato gano gali mu langi ez'enjawulo era nga waliwo n'ebinyonyi ebiri mu kuseeyeeyezaawo era nga biraga biri mu kusanyuka oku... okw'enjawulo era ng'amato gano tewali ma... mugoba yenna yenna agaliko.

Enva endiirwa nga ziri mu kifo kimu era nga bazipanze mu ngeri ey'enjawulo nga enva zino mulimu eza kiragala nga enva zino ziri wakati nga bataddemu n'ennyaanya nga gu gyonna ebimu bipangiddwa mu butimba nga kw'otadde n'obutiko obuli ewamabbali nga bulinaanye obuntu obwa kiragala Omuzungu bw'ayita French beans.

Omuntu ali ku lubaawo ng'era olubaawo luno baalukola mu ngeri eri nga akatebe era ng'omuntu ono ali mu kubiibya nga yeesibye ekisenso ng'era awanise ebibatu bye mu bbanga nga bw'anyumirwa nga bw'abiibya nga n'eri enjuba eringa egwa nga waliwo n'obuyumba enjuba gy'eyagala okubulira nga wansi w'akatebe waliwo n'omuddo.

Obutambaala obwakolebwa mu mu langi ez'enjawulo era ng'obutambaala buno babwaliridde bulungi nnyo mu ngeri esinga okubeera ey'obuvunaanyizibwa nga kungulu w'obutambaala buno bataddeko obuntu bulinga mpeta era nga obutambaala obusembye waggulu buyina langi emmyufu ssaako ne langi enzirugavu, n'obutambaala obuli wansi bulimu langi eya kiragala ssaako ne langi eya bbulu mu Luzungu.

Ekimuli ekya langi emmyufu era ekimuli kino kitemagana okufaako obufi, ekimuli kino wakati waakyo waliwo ekiwuka ekituddewo era ng'ekiwuka kino kiyina bye kikolawo ku kimuli kino eno wakati wakyo era ng'ekimuli kino ekiwuka ekiriko nga kye tuyita enjuki era nga waliwo n'ebintu ebirala ebirinaanye ekimuli kino nga bya kiragala.